Salo n laɣim bɛ daa puuni Daa ŋo puuni jiranbiisa nim nyɛla din biɛni ka loori biɛni ka moto nim biɛni shab nyɛla ban ʒiya n ku ʒi kpakpa gbuni ka so mii nyɛ ŋun garita ka yɛ liiga piɛlli ka pili zipili piɛlli

Paɣa n ʒi bindirigu duɣubu shee o nyɛla ŋun chimdi waagashe ka nyɛ ŋun bob bobga ka yɛ liiga zaɣ nuɣso ka booi zaɣ piɛla o nyɛla ŋun gbubi sua ni o ŋmaagi waagashe ŋo silba nyɛla din tam buɣum zuɣu ka chɛrigi bɛ di puuni

Paɣa n tam akpaaku zuɣu ka pili zipili shɛli din nyɛ zaashee dini o nyɛla bi ni zaŋ nyingokorigu shɛli n ko n gilo ka nyɛ zaɣ nuɣso o nyaanga so nyɛla ŋun gba ʒɛya ka yɛ liiga din gari zaɣ boribori ka gbubi yɛduɣurigu

Paɣa n bɛ shitoɣu ni ka tana ni chinchina ka di ko n gilo paɣa ŋo nyɛla ŋun yɛ liiga zaɣ ʒiɛ ka la n nyili o nyina n do chinchina ŋo zuɣu o nyɛla ŋun gbubi foon o nuuni ka di nyɛ zaɣ sabinli

ŋunboŋo nyɛla ŋun kohari nyɛma nyɛma o nyɛma nyɛma maa puuni o nyɛla ŋun gbubi laɣari o nuuni ka gbubi baskɛt ka nyɛma nyɛma ŋo shɛli biɛni o nyɛla ŋun lahi ʒi shɛli ka zaŋ nɛt zaŋ gbaagi nyɛma nyɛma ŋo ka la n nyili o nyina

Paɣaba n laɣim kom toobu shee paɣaba ŋɔ nyɛla paɣaba anu ka tuuli ŋun biɛni la nyɛ ŋun nyaɣi gaɣali gaɣa'dozim ka o nyaɣi ka bi piri namda ŋun paya la mee gba bobi bobga bob'sabinli ka gba nyaɣi gaɣali ka so chinchini din nyɛ kala boribori.

Salo n bɛ boɣali ni salo ŋo puuni paɣaba nyɛla bin biɛni ka dabba nyɛ bin biɛni n gbubi dalibihi ni ŋmana n toori kom niŋdi dalibihi ŋo puuni ka saɣara shab gba nyɛla bin ʒɛ zuɣusaa ka yuundiba ka tihi ni mori piɛ n gili bi ni bɛ shɛli polo maa

Ziɣi boɣali ni ka loori nim ʒɛya loori nim ŋo nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka piiroda nyɛ ŋun toori tankpaɣu ŋo n niŋdi tipa shɛli ŋun ʒɛ o tooni ŋo tipa shɛli gba nyɛla din ʒɛya n nyɛ zaɣ ʒiɛ ka di wuhi ni kadama bi pun tooi pali la o yɛn ŋmaligi

Niraba anahi n laɣam di ka nyu shee di ka nyu ŋo shee mali teebuli ka pileeti nim tamya ka bindirigu biɛni bi puuni bia ŋo nyɛla ŋun kpuɣu bindirigu n zaŋ niŋ doo ŋun ʒiya n tuɣo o noli ni ka doo ŋun tuɣo ŋo zaŋ o nangbani kpa bindirigu ŋo ni o nyiili